Dekɔnu tɔxɛ aɖe ƒe ʋeɖuɖu enye esi, eye nudodo yi me ke wole nye ʋe kple blɔ eye dzonu tɔxe aɖe le ekɔ na wo, nenemakee wogatsɔ nuku kuku ɖɔ yi ke le atsua vovovo me, ke ɖewo bɔbɔ, ɖewo ɖo asi ali kple bubuawo.

Edu edu aɖe me enye esi alebe nɔnɔme yiwo ke xɔ vovovowo le, enye nu yike nyakpɔ ale gbegbe eye amadede yike le xɔwo ŋua, ewɔe be enye teƒe yike nyakpɔ eye dze be enye amenɔƒe vavã. Le afi ma ke akpɔ sɔlemexɔ aɖewo hawo le le afi ma.

Esia nye sikakuƒe aɖe si ke woɖe ŋkɔ na be Sikakuƒe ɖe nɔnɔme madeamedzi alo akua sika gbalẽmaxɔtɔe. Ke le ekuƒea, akpɔ amewo le agbɔsɔsɔ me eye wo sika kum. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa. Alebe ɖewo wokɔ gagba ekuna tsia kɔna ɖe srami me be yewoakpɔ sika le eme.

Afi sia nye kɔnu tɔxɛ wɔƒe, nye dekɔnu tɔxɛ aɖe wɔƒe, eye wowu lã labe enye fi yi ke wo vɔ sam le, enye wowu xe aɖe le vɔsasa me, akpɔ amewo wonɔ anyi ɖe agbadɔ te, ɖewo le anyinɔƒe, ɖewo le atsitre nu eyiwo le kɔnua wɔm hã, wosa avɔ ɖe ali.

Afi sia nye dɔwɔƒe aɖe, afi si ke nàkpɔ nuŋlɔti le, àkpɔ agevi le, àkpɔ agbalẽ, àkpɔ didiƒe nukpɔmɔ alo kɔmpita kple nu vovovowo le, ye agevia, ame aɖee léɖe asi hele eŋudɔ wɔm.

Dekɔnuwɔƒe aɖe enye afi, àkpɔ amewo yi ke do awu yi ke gbegbama ɖe ɖe le wo ŋuti ale be ɖewo le anyinɔƒe, ɖewo le atsitre. Enye teƒe yi ke àkpa ame aɖewo wode dzonu aɖewo hã, eɖewo le gbe ƒe nɔnɔme me wode kɔ.

Afi sia nye ɖoƒe aɖe alo takpekpewɔƒe aɖe yike wɔna tɔxɛ aɖe le edzi yim le, àpɔ amewo wonɔ anyi ɖe atsyɔɖoɖo gã aɖe me, ɖewo ta avɔ yibɔ eye ɖewo hã wodo avɔ alo awu yibɔ ke eɖewo hã wonye ame siwo wole ha dzim eye wolé hadzinumɔ ɖe asi, teƒea ɖee fia be enye teƒe aɖe yike le tɔxee hena wɔna ya.

Afisia anye tsaɖiƒe alo modzakatsaɖiƒe yike na yi akpɔ nɔnɔmetata vovovowo, ɖewo le ɖeviwo ƒe nɔnɔme me, eye woƒe ŋgɔgbetɔwo tsiatsitre ɖe ŋgɔ nawo anɔ nuƒo nawo eye agakpɔ bubu geɖewo hã le afima ke nɔvi aɖe hã ɖitsa va be yeakpɔ ɖa wo.

Esia nye dzogbe aɖe yi ke wokplɔna tedziwo kple enyiwo tonɛ. Eye akpɔ atiwo le dzogbe hã. Ke dzogbe ƒe afi ɖe, akpɔ ɖiɖiɖemeƒe aɖe siwo ke zikpi kple ɛɛ abaka bubu aɖewo le. Kuku ɖɔɖɔ bubu aɖewo hã wole afi ma. Alebe ame aɖe yi ke ne nɔ elãwo dome hã, tsa tsitre ɖe ɖeka gbɔ.

Le abɔ ɖe le afi. Ale be, enye abɔ ɖe ke nakpɔ atadi, tomatosi, kple agblemenuku bubuwo le eye nyɔnuwo va be yewoa ƒli ke eɖewo ƒli ɖe kusi me eye bubuawo hã wo nɔ anyi enɔ asi trɔm enu be yewoakɔ ayi aƒee.

Afi sia nye yameŋudzeƒe eye wonye xɔ si me amewo nɔna hene gege ɖe yameŋua me ale be nɔvi siawo le fli me hele woƒe bagi wo ɖe asi hene gege ɖe yameŋua me hayi dukɔ si me wo katã woyina.

Keke tɔxɛ aɖee nye eyi, yike nye blema kekewo dometɔ ɖeka, enye nu si nyakpɔ ŋutɔ, alebe ŋutsu aɖewo nye ame siwo tɔ ɖe egbɔ, wonye ame siwo le kekea me, ke edze abe kekea egblẽ ene eye wo katã woɖoe be yewoakpɔ egbɔ hafi ayi ɖe mɔzɔzɔa dzi.

Asia ye nye eƒuƒo ƒe yike na ɖe wo susu agblɔ alo susu gblɔ ƒe ƒuƒoƒe eye akpɔ ame aɖe yiwo ke va kpekpea me eye ɖe wole anyi nɔ ƒe eye ɖewo le atsitre ŋu ke ame yike le ŋgɔgbe nawo la enye nyɔnu alabe kpekpe enɔ edzi yim ale agbegbe.

afisia nye gbetá dukɔ ɖewo me ke ame ku le ye miakpɔ amekuku ɖaka yiwo kɔ ɖe dzí bobóbo he yina ɖe ɖiɖìge ye akpɔ ameha yiwo katã ebɔ ɖe nu wó yina ame ɖige eye enye yevu dukɔɖe me

Nudrala aɖe va aƒe aɖe me eye dzila ɖe ƒle na via ale be avɔ yi ke wota enye avɔ ɖe ke me nakpɔ ameta le. Nenemakee enudrala hã eɖo kuku dzi aɖe eye nuyi ke dra wole hã nalo keke yike dzi wo nua dram le hã amadede dzi le eŋuti.

Tsaŋu aɖe yiwo ke eɖewo nɔ atiŋu me alo ɖewo nye gakpowo ke eɖe yae lo amewo le agbɔsɔsɔ blibo aɖe me kple agbawo. Akpɔ galɔn, akpɔ ezikpuiwo eye akpɔ numlodziwo hã le ŋu ma ke me ke ame aɖewo ku ɖe ŋua ŋuti eye ɖewo le ŋua ta me.

Afi siae nye ƒuƒoƒe aɖe yi ke nunono dzi yim le. Akpɔ ame tsitsi aɖe yike tso avɔ ʋi gba akɔe eye wobla game eye woɖo gaŋkui hã. Ke akpɔ bubuawo le anyinɔƒe eye ɖewo ɖo kuku le awu ʋi me.

tiɔwo yɔ ƒuta le atsiaƒu aɖe to ye afima miakpɔ agbadɔ tɔxɛaɖewo nemake miakpɔ neti miakpo amedro dzeƒe yike le agbadɔ ƒe nɔnɔme me hã, nenemakeɛ maɖewo nɔviaɖe nɔnyi ɖe zikpi me le agbadɔwo dometɔ ɖeka te le afima

Xɔtuƒe aɖee nye afi sia, abe dɔwɔƒe gã aɖe tuƒe nye afi yi, ke akpɔ be amewo le xɔ tum eye wobla gakpowo da ɖe ekpe dzi bena exɔ nasẽ akpɔ geɖee eye wobiã ŋku ɖe dɔwɔna ŋu ale gbegbe.

Ɖevi sia te kpɔ heɖe eƒe susu do goe to fefewɔnuwo wɔwɔ me eye fefewɔnu siawo le nɔnɔme vovovowo me. Ɖewo le ŋuwo ƒe nɔnɔme, ɖewo le kplɔ̃ ƒe nɔnɔme me, eɖewo le nu geɖewo me eye ye ŋutɔ mlɔ anyi ɖe wo gbɔ le dzidzɔkpɔkpɔ gã aɖe me.

Yooo nuɖuƒe le abɔ tɔxɛ aɖe me alebe akpɔ ameha aɖewo eyi ke nye ƒome ŋutsu kple srɔ̃ kple ɖeviwo eye wole kplɔ ŋuti hena nuɖuɖu tɔxɛwo ɖuɖu le abɔ me. Akpɔ kaɖi aɖewo yi ke kle ɖe afi ma yi ke ɖe fia be enye anye abɔ tɔxɛ aɖe yi ke wole eye nuɖuɖu vovovowo le kplɔa dzi.

Modzakaɖeƒe aɖee nye es iyi ked zila kple ɖeviwo le siaa. Akpɔ eŋuƒoƒowo le fi ma eye amewo nɔ nyi. Eɖewo hã wole tsitre. Mɔƒonuwo le afi ma. Alebe teƒea enya kpɔ ŋutɔ.

Esia nye mɔdoŋugãa aɖe si wo zazãm hena mɔdodo. Ke akpɔ ekulawo woame ve. Wodo kuku dzɛ̃wo eye wole awu yi ke nye amadede aŋutiɖiɖi me hetɔ ɖe eŋua gbɔ le mɔto hena emɔa wɔwɔ be wòanyo.